Paɣa n ʒi cheche buɣim zuɣu cheche buɣim ŋɔ nyɛla din nyɛ nuɣusu laasabu paɣa ŋɔ sɔla chinchini ka zaŋ chinchini n guri niɛma n lo tam cheche buɣim ŋɔ nyaanga paɣa gba ʒɛ o nyaanga ka yɛ chinchini liiga ka so chinchini ka bɔbi chinchini maa o zuɣu ni.

salo n-ʒiya bɛ ʒila teeku noli ni salo ŋɔ pam nyɛla ban bi ye gɔɣa bɛ puuni doo beni n-ye gɔɣili ka pili zupil' piɛlli niriba ayi ʒi salo ŋɔ kpaŋa ha ka yino ye liiga zaɣ' tankpaɣu.

shikuru bihi mini bɛ karimma nima shikuru bihi ŋɔ pam nyɛla ban ye liiga dozima ka bɛ karimma ŋɔ gba yino ye liiga dozim bɛ ma nima ŋɔ yino yela liiga piɛlli ka zaya lihiri ba ka lara.

Sitima npa kom zuɣu salo bɛ sitima ŋɔ zuɣu sitima ŋɔ puuni salo ŋɔ pam nyɛla ban bi yɛ gɔɣa ka sɔ la petobihi sabla kom suɣbu shɛɛ bɛ sitima ŋɔ ni sitima ŋɔ yaɣ shɛŋa nyɛla zaɣ pɛla